Ziliji n-zaya ŋɔ ziliji maa mi nyɛla zaɣ'piɛlli zaɣ'ʒee ka di gilaasinima nyɛ zaɣ'sabila ka niriba za di tooni paɣiba ni dobba ka bɛ zaa mi lanla mi.

waɔwaɔ n-zaya ŋɔ ka mɔri tili waɔwaɔ maa tooni ka dari doya ka kawana be di tooni ka bih' anahi n-zaya ŋɔ ka niriba ayi ʒi alabusaa nima ka niriba ayi bi ʒi

Bia n-kuhiri ŋɔ ka niriba mi be o tooni chana so be o tooni ka nyaɣi baaji bila ka vari zaɣ' karili ka so mi nyaɣi di kɔ ka pili zupil' piɛlli ni liiga sabinli.

Pirinsi m boŋɔ ka zamaatu zaya ka bɛ daari zamaatu maa ka bɛ gbibi kalanda nima bɛ zaa mee dini nyɛla zaɣa konkoba sheba dina nyɛ zaɣa ʒehi ni zaɣa piɛla sheba dina nyɛ zaɣa dozim.

niriba ayi n-zaya ŋɔ n-yɛri tiri taba bɛ mi zaa yela liiga piɛla ni liiga sabila ka niriba anahi ʒi beni ni ka bɛ dukpuna maa nyɛ zaɣ' piɛla ka taabo nima tabi tabi ya ka nyɛ zaɣ' dozim.

Paɣaba n chɛni ŋo bi mii zaa ʒirila taha kuligi polo ka bi yina ka bi zaa so chinchina zaɣ yinga chɛnimi ka kaɣa lihina ka gbubi gaɣali zaɣ dozim o nuuni

duu ni n bɔŋɔ duu maa mii nyɛla du piɛlli ka buku nim shɛbi shɛbi dinni ka kolba gba shɛbiya ka nyɛ kolba vakaɣali kuɣu n ʒɛya ŋɔ ka liiga pa dizuɣu ka teebuli foto

kuɣu n ʒɛya ŋɔ ka teebuli ʒɛ di tooni ka kapu tamya ka fulaawaasi bɛ di nyaanga ka bi niŋ bini zaŋ yili baskɛt n tamya ŋɔ ka mali bini

Kom n do ya ŋɔ ka tii sa di luɣuli ni ka niribi ʒe teebuli gbuni dabbaata n ʒiya ŋɔ n ŋmeri gungona ka niribaanahi wara ka bii biɛ bɛ sunsuuni ye liiga dozim ni jinjam piɛlli ka gba wara.

Palli n bɔŋo ka paɣa chani di zuɣu ka gbubi kpaa ni baa ka yɛ liiga ʒee ni jinjam tampilim ka tihi za o luɣuli ni ni yiya ka filaawaas mi bɛ o nyaanga.

Polinsi n zaya ŋɔ bi mi piɛla so niŋ sunsuuni ka di lani maa zaŋ ninkpara sabinli n shabisi o kpe ka so jinjam sabinli polinsi maa mi zaa pili la zipili yinisi ka so bɛ bi nyaanga ŋmaari ba.

Mɔri m-bɔŋɔ ka soli be di sunsuuni ka bihi ayi ni doo zaɣ' yini taɣiri nihi din ni nihi maa mi nyɛla zaɣ' piɛla ni zaɣ' sabila ba bahi biba ata be bɛ nyaaŋa

Laa n tamya ŋo ka kpam bɛ dinni ka achomo loɣa loɣa ya ka paɣa ʒiya yaarili ka gaɣali bɛ o luɣuli ni ka nyɛ gaɣa dozim ka taha gba ʒɛ o luɣuli ni ka piɛɣu

loori n bɔŋɔ ka daansi bɛ dinni ka zamaatu biɛni ka zaŋ kalanda n lo loori maa shab bari moto ka paɣa maa yiɣisi ʒɛ moto maa zuɣu ka so gbubi kalanda kpɛ doo maa pilila zipili piɛlli ka kpa ninkpara ka yɛ liiga piɛlli

polin' paɣa m bɔŋɔ polin' paɣa maa mi kpala ninkpara ka pili zupiligu ka ga wɔɔch ka gbubi foon ka o nyaaga na loori piɛlli zaya zaɣ' dozim boi dini polin' paɣa maa luɣili ni ka paɣa so ʒeya m-bɔbi bɔb' ʒee.